Akazu kasugumwe kabagabo ko gusobamwo harimwo ibara ryumuhondo hejuru ahandi hubakishije amakaro yera hasi harimwo amakaro acafuye cane.

Abantu b'igitsina gabo batatu bariko barinonora imitsi mu gukina agapira bateresheje amaboko, ako gapira gafise ibara ry'umuhondo n'ubururu, iruhande rwaho hari igiti kininiya gifise amababi menshi impande yaho hariho abantu bariko baratambuka.

Mwigisha yigisha ubutabire muri kaminuza y'uburundi mu gisata kijanye n'ivyubushakashatsi ari mu nzu yagenewe ubushakashatsi ariko araraba ibirimwo vyose ko bikwiriye kuko iyo nzu niho bakiheza kuyubaka.

Ikirasi co mu mwaka wa gatatu c kw'ishuri rito rya nyabugete kirugaye , bacugarishije igufuri, gifise umuryango utukura ,ndetse cubakishijwe n' amatafari ahiye na sima.

Kwishure rito rya kinindo muri commune muha province ya bujumbura mairie abigisha bamanitse igipapuro kininiya hejuru uruhome gubakishijwe namatafari ahiye kurico gishusho hariko intoke ndetse nindome nimuntumbero yokwigisha abana ururimi rwicongereza

Ishure rito rya Mbuye, riherutse gushikirizwa utuzu twasugumwe twubatswe muburyo bwa kijambere, utwo tuzu tukaba twarubatswe n'a Reta ibifashijwemwo n'umuryango wa Inisefu nimuntumbero yokurinda abana indwara iva kwisuku rike.

Mwigisha wo kw'ishuri rito rya Musye ariko yigisha abana ivyerekeye ubuhinga ngurukanabumenyi akoresheje ikinyabwonko, ni mu ntumbero yo kugira ngo bubahirize gahunda ya reta yo kwigisha abana ibijanye n'ubuhinga ngurukanabumenyi bakiri batoya.

Kw'ishuri rito rya mpanda muri komine mpanda porovensi ya Bubanza abanyeshure basohotse gukina basiga amakaye yabo mw'ishuri. Amwe yaguye hasi ayandi ari muntebe indani.

Utuzu twasugumwe dufise imiryango yibara ryubururu utwo tuzu dufise ibara ryera dusakajwe n'amabati afise ibara ritukura imbere yutwo tuzu hari ikibuga kinini n'utwasi twicatsi kibisi.

Igicapo bifashisha mukwigisha abana ururimi rw'ikirundi. Muri ico gicapo hariko umupira, intebe, igiti, ikaramu, igitabu na rate. Ico gicapo kimanitse ku kibambasi cubakishije amatafari ahiye.

Ishuri ryo kwigiramwo rifise amadirisha n'amatara kandi ibibamabsi vyiryo shure bifise ibara ryera hejuru n'iritukura musi, harimwo intebe zo kwicarako muri babiri babiri ndetse naho kwandikira.

Ishuri ryisumbuye ryitiriwe umutagatifu misheli ryubatse kuri ka burimbo iryo barabara rigafasha abavyeyi bafise imiduga yabo, kandi bashaka kuzana abana kw'ishuri bakoresheje iyo miduga, kuko vyoroshe kugendera muri ayo mabarabara ari mu buryo bwa kaburimbo.

Ishuri ryisumbuye ryitiriwe mumutakatifu gaburiyeli ryakinguye imiryango ku bantu bose bashaka kuza kwiga rikaba riherereye mu ngagara muri komine na hangwa muri provinsi ya bujumburameji.

Imodoka zitwara abantu zibavanye mu Ngagara zibajanye mu gisagara hagati ca Bujumbura, zirahagaze zirarindiriye gupakira abantu ngo buzure hanyuma zigende, izo modoka zifise ibara ryera n'ibara ry'ubururu.

Ni mu masaha yo gutaha ku ishuri ryisumbuye rya SOS abanyeshuri baho bariko barasohohoka muma shure bigiramwo bataha bagenda bafatanye ku ntugu abandi bagenda bafanye mu ntoki bahetse n'ibikapu vyabo.

Ku kibuga c'umukino w'umupira w'amaboko cubatse imbere y'igorofa, iruhande hariho n'igiti, hagati muri ico kibuga harimwo imiyabaga iriko irakina, bamwe bambaye imipira y'ibara ritukura, abandi bambaye imipira y'ibara ryirabura.

Ishuri rifise ibibambasi bishaje irangi ryaho ryaratanguye gushishuka amadirisha arafunguye, muriryo shure harimwo intebe zo kwicarako zifise n'ahantu ho kwandikirako, izo ntebe zikoreshejwe imbaho inyuma yiryo shure naho nyene hariho akabati nako nyene gakoreshejwe imbaho.

ikibambasi cubakishijwe n'amatafari ahiye, kimanitsweko kandi ikibaho cirabura kurico kibaho hariko ivyirwa bize uyo musi.

Nye ne icubahiro umukuru w'igihugu petero nuwe nziza yifatanije n'abahamyagihugu mu korwa co gutangura ku mugaragaro ibikorwa vyo kwubaka no gusana kaminuza yo burundi i muntu mbero yo kugira ngo bagure ibirasi, ndetse no kwagura kue guraro.

Abanyeshure biga mugisata co kumenyesha amakuru kuri kaminuza y'umuco y'ibujumbura ikorera kumutanga bari mw'ishuri bariko bariga mwarimu wabo n'umuzungu yicaye imbere arikumwe n'umwirabure w'igitsina gore nawe ariko arabigisha.

Muri Kaminuza y'Uburundi mu Gisata cigisha ubugenegene, abanyeshuri bariko barakora ibirato. Harimwo ibirato bipfunguye amano n'ibindi bipfunze amano.

Abanyeshuri bo muri kaminuza y'uburundi biga ibijanye n'ubwubatsi bakoze ishusho y'inzu y'i gorofa bashaka gukwubaka mu gihe bazoba bariko baravura uburaro bwabo.

Ishuri rya kaminuza ririmwo abanyeshuri bamwe baricaye abandi bari imbere nkabariko baratanga icirwa abandi bariko barabaraba baba kwirikirana murabo bicaye harimwo uwambaye agapira gafise ibara ry'ubururu.